Alaabaan mallattoo biyya tokkoo yoo ta’u, aasxaan immoo gidduu alaabaatti kan argamu birmadummaa, walqixxummaa fi kan kana fakkaatan kan ibsudha. Hariiroo alaabaa fi aasxaan waliin qaban maal fa'a kan akkamiiti?

Oduun odeeffannoo haaraa tokko akka inni hawaasa biraan dhaqqabuuf yookaan gahuuf kan hojjetamudha. Oduun namni kana dura odeeffannoo waanta sanaa hin qabne akka inni dhaga'uuf gargaara. Faayidaan oduu kan biraa maalidha?

Bineensota manaa kan jedhaman kanneen namatti siqanii jiraachuu danda'an, nama waliin walii galanii jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf kanneen akka Adurree fi Saree. Bineensota alaa kan jedhaman immoo kan nama waliin hariiroo hin qabne, kan namatti madaqanii jiraachuu hin dandeenyeedha.

Mana jechuun wantoota garaa garaarraa kan hojjetamu. Fakkeenyaaf biyyoorraa ta'uu danda'a, dhagaarraan ta'uu danda'a akkasumas mukarraan ta'uu danda'a. Mana jireenyaa kan jennu immoo jireenya dhala namaatiif kan barbaachisuu fi bu'uura ilma namaa kan ta'edha.

Oomishaalee suuparmaarketii kan jedhaman meehaaleen garaa garaa kan namni itti fayyadamu, iddoo garaa garaarraa walitti qabamee suuparmaarketii tokko keessatti kan argamudha. Kunis faayidaa garaa garaa namni waan barbaadu dhufee keessaan argatuu danda'a, keessaa bitachuu danda'a.

Kuduraaleen uumamaan kan biqilanii fi baalli isaanii kan nyaatamudha. Muduraaleen immoo biqiltoota uumamaa ta'anii kan firii yookan ijisaanii nyaatamudha. Faayidaaleen kuduraaleef muduraaleen dhala namaatiif qaban faayidaa akkamiiti?

Siyaasni sirna yookiin mala ittiin biyya tokko yookiin garee tokko ittiinn bulchanidha. Siyaasni ijaarsa biyya yookiin garee tokkoo keessatti gahee guddaa qaba.

Dhugaatiiwwan kan jennu bifa dhangala'aa kan qabanii fi kan dhugamanidha. Dhugaatiiwwan uumamaanis ta'ee warshaalee garaa garaa keessatti cuunfaa garaa garaa irraa hojjetamuu danda'u. Faayidaan dhugaatiiwwanii dhala namaatiif kennan maalidha?

Geejjiba kan jennu bakka tokkorraa gara bakka biraatti socho'uuf, biyya tokkorraa gara biyya biraatti socho'uuf, ardii tokkoorraa gara ardii biraatti socho'uuf kan nu itti fayyadamnudha. Konkolaataa kan jennummoo akaakuu geejjibaa ta'ee daandiirratti bakka tokkorraa gara bakkee biraatti socho'uuf kan nu fayyadudha. Akaakuuwwan geejjibaa hafan tarreessi!

Sirni bittaa fi gurgurtaa kamiiyyuu daldala jedhamee yaamama. Gabaa jechuun immoo iddootti sirni bittaa fi gurgurtaa raawwatamudha. Garaagarummaa fi wal fakkeenyi daldalaa fi gabaa maalidha.

Ji'oograafiin haala qilleensaa fi teessuma lafaas ta'uu danda'aa wantoota kana fakkaatan kan qo'atuu. Seenaan immoo wantoota darban tokko bifa barreeffamaatiinis ta'e bifa afaaniitiin wantoota dura hojjetaman kan qoratudha.

Siyaasni sirna bulchiinsa biyya ykn garee tokkooti. Siyaasni ijaarsa biyya (garee) keessatti baay'ee barbaachisaadha. Mee faayidaan siyaasa maal fa'adha?

Hoggantoota beekamoo kan jennu hawaasa tokko keessatti dhageetti fi murtoo guddaa namoota qabaan jechuudha. Akka biyyaa keessanitti hoggantoota beekamoo kan jedhamaan eenyuu fa'aadha?

Amantaan dhalli namaa tokko naaf ta'a jedhee kan itti garaa guutuudhaan dhugeeffatuu fi seera isaa kan eegu, wantoota inni jedhe hundumaa kan raawwatuu fi garaasaa guutuudhaan kan namni tokko amanuudha.

Faashinii jechuun; wanta kana duraa argamee hn beekne bifa haaraatin gara hawaasa yoo dhufe haala jireenyaa ta'u danda'aa, uffaata garagaraa ta'u danda'aa, Faashinii jedhama. faashinin faayidaa maali qaba?

Tajaajila bu'uuraa kan jennu hawaasa hundumaa kan tajaajiluufi qaama mootummaatiin yookin qaama garaa garaatiin kan hundeeffamudha. Gurgurtaa qinxaaboo kan jennummoo namni tokkoo wantoota barbaachisaa ta'an keessatti kan inni oomishuufi qarshii garaa garaatiin deemnee kan nun fayyadamnudha. Garaagarummaansaanii maalidha?

Dhugaatiiwwan jechuun wantoota dhugamani kanneen akka bishaanii, lallaafaa waan garagara ta'anidhaa. Namoonni yeroo dheebotan akkasumas binoonsonnis ta'uu danda'aa, bineeldonnis ta'uu danda'a yeroo dheebotan kan dhuganidha.

Oduun; ooddeefannoo haaraa tokko Kan hawaasa biraan ga'amuudhaaf hojetamuudha. Oduun wanta kana duraa dhaga'ame hn jirree akka hawaasni dhaga'uuf Kan hojetamuudha. Faayidaan oduu maal fa'adha?

Nyaati lubbu qabeeyyiin tokko lubbuun jiraachuudhaf dirqama kan isa barbaachisu yoo ta'u wantota garaagaraa tolchuudhaan nyaata isaanii hojjetu. Nyaanni kan nyaatamudha. Faayidaan nyaataa maalfaadha?

Hojiin dhalli namaa jiraachuudhaaf jireenya isaa foyyeeffachuuf kan hojjetuu dha. Hojii malee jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf hojjechuun gaarii dha. Hojii malee namni jiraachuu danda'a jettee yaaddaa?

Daldalaaf jennu, Sirni bittaafi gurgurtaa kamiyyuu daldala jedhamee waamama. Gabaa jechuun ammoo iddoo sirni bittaa fi gurgurtaa yookaan iddoo daldalli itti geggeeffamudha. Wal fakkeenyi daldalaa fi gabaa maalidha?

Biqiltooti qabeenya uumamaa dachee keessaa biqalanii fi halluu magariisa kan qabanii dha. Biqiltoonni tajaajila garaa garaa dhala namaatiifis akkasumas uumama garaa garaatiif kennu. Faayidaalee biqiltootaa keessaa muraasa ibsi.

Muuziqaan bifa yeedalootii fii bifa walalootiin kan dhiyaatu yoo ta'uu namni tokkoo wanta itti dhaga'ames ta'ee seenaa biyya tokkoo bifa muuziqaatiin ibsuu danda'a. Faayidaan muuziqaa maalidha?

Elektirooniksiin humna ibsaa fayyadamuudhaan yookaan humna aduu yookaan soolarii fayyadamuudhaan kan nama fayyadudha. Elektirooniksiin faayidaalee garaa garaa qaba. Faayidaa isaa tarreessi.

Beeksisa jechuun odeeffannoo haaraa ta'e kamiiyyuu namoota hin dhageenye akka isaan dhaga'anuuf bifa barreeffamaatiinis ta'e bifa dubbiitiin kan namaaf dhiyaatudha. Kan dabalataanis immoo beeksisni odeeffannoo duraan ture fooyyessanii dhiyeessuus ni ta'a. Walumaagalatti waan haaraadha.

Hawaasa jechuun naannoowwan murta'aa ta'e tokkoo keessatti namoonni baay'inaan walitti qabamanni kan jiraatanidha. Maatii kan jennu immoo mana tokko keessa abba fi haadha kan qabu fi ijjollewwani fi miseensamoota gara garaa kan qabudha.

Dhugaatiiwwan akka namni itti fayyadamanuuf uumamaanis ta'uu danda'a, biqiltoota garaa garaa walitti cuunfuudhaan, ijasaas ta'e jirmasaa cuunfuudhaan kan hojjetamudha. Faayidaa dhugaatii tarreeessi.

Geejjiba jechuun iddoo tokkorraa gara iddoo tokkootti socho'uudhaaf kan nuti itti fayyadamnudha. Turizimii jechuun immoo daawwannaa garaa garaa iddoowwan seena qabeessas ta'uu danda'a, bakka daawwannaatiin kan ta'udha. Immigireeshiniin immoo iddoo tokkorraa gara iddoo tokkootti baqachuu, biyya tokkorraa gara biyya birootti baqachuu sababa garaa garaatiin.

Kopheen akka miilli namaa wantoota garaa garaatiin balaan irra hin geenyeef, kan dhalli namaa miilla isaatti godhachuudhaan itti fayyadamudha. Kopheen faayidaa malee miidhaa qaba jettee yaaddaa?

Miidiyaan hawaasaa odeeffannoo tokko hawaasa biraan ga'uudhaaf kan hawaasa tajaajiludha, Miidiyaan hawaasaa hawaasaanis ta'ee qaama mootummaatiin hundeeffamuu danda'a. Miidiyaan hawaasaa faayidaa malee miidhaa qaba jettee yaaddaa?

Barumsa jechuun namarraanis ta'e mana barumsaa seenuudhaanis waanta kanaan dura hin beekne tokko karaa ittiin nuti barrudha. Barumsi faayidaalee hedduu dhala namaatiif qaba. Barumsi baay'ee barbaachisaadha. Karaaleen nuti barumsa ittiin argachuu dandeenyu karaa kamiini?

Giddu gala bashannannaa kan jennu iddoo bohaartii garaagaraati. Namni tokkoo miira gaddaas ta'ee miira gammachuu yoo itti dhaga'amee iddootti deemee bashannanuu fi iddootti deemee aara galfatudha. Giddu galli bashannanaa faayidaa akkamii dhala namaatif kenna?

Kitaaba kan jennu barnoota gaarii barnoota gahaa ta'e tokko kan namni irraa argatuu dha. Matseetiinis akkasuma beekumsa dabalataa argachuudhaaf kan nu fayyaduu dha. Gaazexaan immoo odeeffannoowwan haaraa ta'anii fi wantoota barbaachisoo ta'an bifa oduutiin kan dhiyaatu dha. Garaagarummaan isaan sadeenii maali dha?

Ispoortiin sochii qaamaa ta'ee kan namni madaala qaamasaa eegsiifachuudhaaf yokaan fayyummaasaa eeggachuudhaaf kan hojjetudha. Ispoortin faayidaalee garaa garaa qaba. Faayidaa ispoortii tarreessi.

Faaya kan jennu meeshaalee miidhaginaa ta'ee kan dhalli namaa bareedina garaa garaatiif, boca garaa garaarraa, halluu gara garaarraa hojjetee itti fayyadamudha .Faayi maalif fayyada?

Hooggantoota beekkamoo hawaasa tokko biratti hojii garaa garaatiin kan beekkamanii fi akkasumas hawaasa sana keessatti dhageettii fi fudhatama kan qabanudha. Hooggantoota naannoo yookan biyya kee keessa jiran tarreessi.

Nyaanni bu'uura jireenyaa wanta kamiiti. Wanti kamiyyuu nyaata malee jiraachuu hin danda’u. Nyaanni wantoota gara garaa irraa hojjetamuu danda’a. Wantoota nyaanni irraa hojjetamu maal fa'a ta'uu danda’u jettee yaadda?

Dhugaatiiwwan Kan jennu; kanneen yeroo namni tokko dheebote ykn lubbu qabeessi tokko yeroo dheebote Kan inni dhugudha. Dhugaatiiwwan faayidaawwan garagaraa qabu. Faayidaafi maddi dhugaatii maal faadha?

Fayaa jechuun; meeshaalee midhaaginaa keessani, Kan namni baredinaf itti faayadamudhaan ofiisaafis ta'u danda'aa, wantoota garagaraa ittin bareechuudhàf ta'u danda'aa, walummagalaatti meeshaa bareedinaatti.

Barumsi waanta kanaan dura hin beekne tokko yookaan waan beeknu tokko karaa ittiin guddifannu yookiin karaa ittiin beekumsa argannudha. Barumsi fayidaa hedduu dhala namaatiif qaba. Barumsa eessatti barachuu dandeenya?

Barumsa kan jennu wanta kana dura hin beekne tokko wanta haaraa tokko karaa ittiin nuti barannu yookiin karaa ittiin beekumsa argannudha. Barumsi faayidaalee garaa garaa qaba. Barumsi eenyuu irraa argama?

Barumsi wanta haaraa ta'e tokko Kan kana dura hn beekamne bifa barnootaatin Kan dhiyaatu yoo ta'u, barumsi faayidaa guddaa dhala namaattif qaba. Barumsa namoota akkami irraa argachuu dandeenyaa?

Amantaa jechuun uumaas haa ta'u ,waanta naaf ta'a jedhanii amanan tokko garaa guutuudhaan itti dhugeeffachuu fi seera amantaa sanaa, waan inni jedhu sana gochuu jechuudha.

Oomishalee "suupeer maarkeetti" Kan jedhamaan; oomishnii garagaraa walitti sasaabamee suupeer maarkeetti tokko keessatti Kan itti walitti qabamuudha. kanaafi, namni wanta isa barbaachisuu achii keessan deemme Kan argaatudha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa jechuu dha. Ispoortiin sochii qaamaa garaa garaa dhala namaaf dhukkuba garaa garaa irraa bilisa ta'uuf, madaala qaama ofii eeguudhaaf ispoortiin baayyee barbaachisaa dha.

Dhugaatiiwwan jechuun dhalli namaa yookiin beneensonni yeroo dheebotan kan isaan dhugan dhugaatii jedhama. Fakkeenyaaf bishaan dhala namaaf immoo alkooliis ta'uu danda'a.

Amantaa jechuun namni dhuunfaa tokko wanta naaf ta'a jedhe tokko garaa guutuudhaan kan itti amanu, kan duukaa bu'uu fi seera isaa kan ittiin eegudha.

Faaya kan jedhaman meeshaalee bareedinaa garaa garaati. Meeshaaleen bareedinaa kun wantoota garaa garaa irraa tolfamuu danda'u. Bocaa fi halluu garaa garaa qabaachuudhaan kan namni miidhaginaaf itti fayyadamudha.

Geejjibni bakka tokko irraa gara bakka birootti nu sochoosuuf kan nu tajaajilu dha. Turiizimiin bifa daawwannaa tiin kan taa'uu fi bakka tokko irraa gara bakka birootti kan deemnee daawwanu dha. Immigireeshiniin immoo sababa gara garaatiin iddoo jirru irraa buqqaanee bakka biroo kan deemnu dha.

Geejjiba jechuun bakka tokkorraa gara bakka biraatti socho'uudhaaf kan nu fayyaduu dha. Turizimiin immoo bifa daawwannaatiin bakka tokkotti kan sochoonuu dha. Immigireeshiniin immoo sababa garaagaraatiin buqqaanee iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti baqachuu jechuu dha.

Oduun; ooddeeffannoo haaraa tokko hawaasa biraan ga'udhaaf Kan faayyaduudha. Oduun bifa barreeffamattinis ta'e bifa duubbittin hawaasa biraa qaqqabbuu danda'a. Mee faayidaa oduu keessa kam fa'a nutti him muuziqaa dandeessa?

Kitaabota kan jennu barnoota gara garaa kan ittiin barannu mootummaadhaanis, mana barnootaanis qophaa'uu danda'a. Matseetii kan jennu immoo barnoota dabalataa kan irraa argannudha. Gaazexaawwan kan jedhaman immoo odeeffannoo haaraa jiran garaa garaa kan namaaf dhiyeessudha.

Oomishaalee suuparmarkeetii kan jennu kuduraaf muduraalee gara garaa, dhugaatiiwwan garagaraa ta'uu danda'aa akkasumas wantota gara garaa dhalli namaa itti fayyadamu walitti sassaabamee mana tokko keessatti iddootti argamu jechuudha. Faayidaan oomishaalee suuparmarkeetii maalidha?

Geejjiba kan jennu iddoo tokkoon gara iddoo biraatti socho'uuf, biyya tokkorraa gara biyya birootti socho'uudhaf kan nu fayyaduudha. Konkolaataawwan kan jennummoo akaakuu geejjibaa ta'ee daandiirratti bakka tokkorraa bakka birootti socho'uudhaaf kan nu fayyadudha. Akaakuuwwan geejjibaa kanneen hafan tarreessi.

Faaya jechuunii meeshaalee bareedinaa kan namni itti fayyadamu wantoota garaa garaarraa tolfamuu danda'a, bareedina namaatiifiis fayyaduu danda'aa, naannoo tokko ittiin bareechuudhaafis ta'uu danda'aa. Walumaa galatti faaya jechuun meeshaalee miidhaginaati.

Qonna jechuun sirna dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa adeemsifachuudhaaf, lafa qotuudhaan, akkasumas horii horsiisuudhaan, karaa ittiin dhalli namaa jiraatudha.

Elektirooniksii jechuun meeshaa teekinooloojii ta'ee humna ibsaan yookiin dhagaa baatirii akkasumas humna aduu fayyadamuun kan hojjetamudha. Uummataaf faayidaa hedduu qaba.

Beeksisni odeeffannoon haaraan tokko jiraachuu isaa hawwaasa biraan kan ittiin ga'amuu dha. Beeksisni bifa barreeffamaatiinis ta'ee bifa oduutiin dhiyaachuu danda'a. Faayidaan beeksisaa maal?

Arkitekcheriin diizaayinii fi Boca garagaraa waraqaa irratti qopha'udha. Ijaarsi immoo diizaayinii hojjetame sana bifa qabamaa ta'een lafa irratti agarsiisu jechuudha.

Ogummaa jechuun dandeettii uumamaa dhala namaa keessatti kan argamudha. Yaaduus ta'uu danda'a, gochaanis ta'uu danda'a. Aadaan immoo ittiin bulmaataa fi wixinee hawaasa tokkoo, jireenya ofii gaggeeffachuudhaaf kan itti fayyadamu aadaa jedhama.

Geejjiba kan jennu bakka tokko irraa bakka biraatti socho'uudhaaf kan nu fayyaduu dha. Turizimiin immoo bifa daawwannaatiin kan ta'u iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti kan taasisnuu dha. Immigireeshiniin immoo sababa garaagaraatiin iddoo tokkorraa buqqa'uudhaan bakka biraatti kan nuti baqannuu dha. Garaagarummaa fi walfakkeenyi isaanii maalidha?

Kuduraalee jechuun biqiloota uummamaan dachee irratti biqilanii baalli isaanii nyaatamu jechuudha. Muduraalee jechuun immoo biqiloota uummamaan argaman ta'anii kan ijji yookiin firiin isaanii nyaatamu jechuudha. Garaagarummaa fi wal fakkeenyi kuduraalee fi muduraalee maalidha.

Alaabaan mallattoo biyya tokkooti. Biyyi tokko biyya biroorraan garaa garummaa qabaachuushee kan agarsiisudha. Aasxaan immoo birmadummaa biyya sanaa ta'uu danda'a, walqixxummaa biyya sanaa ta'uu danda'a .Wantoota kana fakkaatan kan ittiin ibsamu alaabaa gidduutti kan argamudha.

Oduu jechuun bifa dubbiitiin yookaan bifa barreeffamaatiin kan namatti himamu yoo ta'u, odeeffannoowwan jiran hundumaa hawaasa biraan ga'uudhaaf kan fayyaduu dha. Oduun eenyuun qophaa'u qophaa'a?

Alaabaa jechuun mallattoo biyya tokkoo, biyyi tokko biyya buraa irraa garaagarummaa qabaachuu ishee kan agarsiisuudha. Aasxaan immoo gidduu alaabaatti kan argamuu fi birmadummaa, walqixxummaa fi kan kana fakkaatan kan bakka bu'uudha. Faayidaan aasxaa alaabaa gidduu maaliidha?

Meeshaaleen adda addaa kanneen tajaajila adda addaa namaaf kennanidha. Meeshaaleen adda addaa faayidaa baay'ee hawaasaaf qabu. Meeshaalee adda addaa kan jedhaman kanneen akkamiiti?

Barumsa jechuun waanta kanaan dura hin beekne haala ittiin barannudha. Dabalataanis kanaan dura wanta beeknu tokko karaa ittiin fooyyessinee ittiin barannudha. Kanaaf barumsi baay'ee barbaachisaadha.

Amantaa kan jennu namni dhuunfaa tokko uumaa koodha jedhee garaasaa guutuudhaan kan inni amanudha akkasumasseera amantaa sanaa eegee kan jiraatudha. Nani dhuunfaa tokko amantaa malee jiraachuu danda'aa?

Bineensota manaa kan jennu namatti madaqanii kan jiraatanii fi hariiroo nama wajjin kan qabanidha. Bineensota alaa kan jennummoo namattis madaqanii kan hin jiraannee fi hariiroo namaa wajjin kan hin qabnedha. Garaagarummaansaanii maalidha?

Kitaaba kan jennu bifa barreeffamaatiin kan dhiyaatuu fi faayidaa garaagaraa kan namaaf kennuu dha. Matseetiinis akkasuma bifa kitaabaatiin kan dhiyaatuu fi beekumsa dabalataa kan irraa argannuu dha. Gaazexaan immoo bifa barruutiin kan dhiyaatu odeeffannoo garaagaraa hawaasaaf kan kennuu dha. Garaagarummaan isaan sadan gidduu jiru maali dha?

Hojiin adeemsa namni tokko jiraachuudhaaf, nyaata isaa argachuudhaaf, wantoota isaaf barbaachisu argachuudhaaf humnaa fi yeroo ofii kennee kan namni hojjetu kamiyyuu hojii jedhama.

Miidiyaa hawaasaa kan jennu odeeffannoo tokko hawaasa biraan gahuudhaaf qaama odeeffannoo ta'ee kan hawaasa tajaajiludha. Miidiyaan hawaasaa qaama mootummaanis ta'e, hawaasaan hundeeffamudha. Miidhaan miidiyaa hawaasaa maali?

Ogummaan dandeettii addaa uumamaan namni qabaatudha. Aadaan duudhaa yokaan sirna hawaasni tokko of geggeessudhaaf bulchatudha. Ogummaan aadaa keessatti gumaacha akkamii qaba?

Asxaan alaabaa biyya tokkoo gidduutti kan argamu yoo ta'u, wantoota garaagaraa bakka bu'uu danda'a. Fakkeenyaaf, birmaddummaa biyya sanaa ta'uu danda'a. Akkasumas, walqixxummaa ta'uu danda'a. Kanaa fi wantoota kana fakkaatan bakka bu'uu danda'a.

Kuduraalee kan jedhaman kanneen biyyoo keessaan biqilani. Fakkeenyaaf kanneen akka Raafuu, Qoisxaa fi kan kana fakkaatan yoo ta'u; Muduraalee kan jennu immoo ija biqiltuu irraa kan argamu. Fakkeenyaaf kanneen akka Appilii, Mangoo fi Muuzii fa'a.

Faaya kan jennu, meeshaa bareedinaa ta'ee, kan dhalli namaa fayidaalee garaagaraatiif itti fayyadamu. Faayi bocaa fi halluu garaagaraatiin miidhagfamee hojjetame. Faaya kan itti fayyadamu eenyudha?

Biqiltoota jechuun dachee keessaan kan biqilanii fi halluu magariisa kan qabanidha. Biqiltoonni faayidaalee gara garaa qabu. Fakkeenyaaf qorichummaadhaaf, ijaarsaaf, madaala uumamaa eeguudhaaf akkasumas wantoota garaa garaatiif fayyadu.

Qonna kan jennu dhalli namaa jiruuf jireenya isaa adeemsifachuudhaan, lafa qotuudhaan, akkasumas horii horsiisuudhaan kan adeemsifamudha. Qonni harka caalu gara baadiyyaatti hojjetama. Qonna kan qotu eenyudha?

Meeshaalee manaa kan jennu; mana keenyaa keessatti Kan nun guyyaa guyyaadhaan itti faayyadaamnuudha. Meeshaaleen waajjiraa immoo waajjiraa keessa Kan ta'anifi hojeettoota garaagaraattif taajajilaa kan kennanidha. Meeshaalee manaafi waajjiraalee kanneen jedhaman kanneen akkamitti?

Meeshaalee adda addaa kan jedhaman tajaajila adda addaa kan qabanidhaa. Meeshaaleen adda addaa faayidaa adda addaa dhala namaatiif kennu.

Miidiyaan hawaasaa hawaasaanis ta'e qaama mootummaatiin kan hundeeffamee fi tajaajila odeeffannoo uummataaf dabarsuu kan hojjdtudha. Miidhaan miidiyaa hawaasaa maalidha?

Beeksisa kan jennu odeeffannoon haaraan tokko jiraachuusaa hawaasa biraan yookaan nama tokko biraan gahuudhaaf kan nu itti fayyadamnudha. Beeksifni odeeffannoo duraan tures bifa fooyyee qabuun hawaasaaf ibsuus ta'uu danda'a. Beeksifni eenyuun qophaa'a?

Arkiteekchariin bocaa fi dizzaayinii garaa garaa waraqaa irratti gochuudhaan kan hojjetamudha. Ijaarsa jechuun immoo qabatamaan kan lafa irratti arginudha. Gumaacha arkiteekchariin ijaarsa keessatti qabu maalidha?

Qorichaa aadaa kan jennu qorannoo saayinsaawaa ta'e tokko malee namni ogummaa qabu tokko kan qopheessee, qorichummaadhaaf itti fayyadamnu jechuudha. Qorichi aadaa miidhaa akkamii qaba?

Meeshaalee barreeffamaa kan jedhamani meeshaalee barreeffamaa garaa garaatiif fayyadanidha. Fakkeenyaaf kanneen akka iskiriiptoo, irsaasii fi waan kana fakkaatan meeshaalee barreeffamaa jedhamu.

Seera kabachiisaa kan jennu qaama hawaasaa ta'ee, nageenya hawaasa tokkoo eegsisuudhaan halkanii fi guyyaa kan hojjetudha. Seera kabachiisaan wal dhabdee furuudhaan hawaasa tajaajila. Faayidaan seera kabachiisaa maalidha?

Beeksisa jechuun odeeffannoo haaraa tokko, hawaasa yookaan uummata tokko biraan gahuudhaaf kan nu fayyadu dha. Beeksisni bifa gara garaatiin dhiyaachuu danda'a. Faayiidaan beeksisaa maali dha?

Geejjiba jechuun iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti socho'uudhaaf nu fayyadudha. Konkolaataawwan immoo akaakuu geejjibaa ta'ee, innis bakka tokko irraa bakka biraatti socho'udhaaf kan nu fayyadudha. Akaakuu Geejjibaa kanneen hafan tarreessi!

Beeksisa kan jennu odeeffannoo haaraan jiraachuu isaa hawaasa tokko biraan kan ittiin gahamudha. Beeksisni karaa barreeffama yookiin karaa afaaniin beeksifamuu danda'a.